Mwana wega wega weienda kuchi..ko..ko funda unotofani.. unofanirwa kunha eyiguma eyigarawo pama..pama.. pazvituru kuchikora yoyo Kuti afunde akagara pashi, echichiyaiya mufundisi.

Vana vemazuwa ano vofunda Kuenda kuretu veinyafundira kuita maba mushando dzemaoko vamwe ngevanofundire kugadzirewo.

Kufunda kunoita ana kuzvikora kurikubetsera nevanenge vasara kanyi kuti vana vanobve kuchikorayo vane rukudzo kune vavanogara navo.

Anthu oaka mhatso dzepashi nemudenga mazuwaano kuitire kuti vasapedze ndau yakakura vasarye ndau yakakura.

Zvivakwa zvemazuva ano zvovakwa maringe nekuti mwana unode kufunda ngezvenyi. Kudakufunda ngemabasa emao ngezvekubata ngemaoko ere, kana kuti vanoda kufunda ngezvei zvochienderana ngezvivakwa zvinenge zvakawakwa mazuva ano.